Basaani ela nga basaani bano Bali musanvu Basaani bano bamaali ela nga bali ukhosha inbwuma ,inyuma we basaani bano waliyo buyu bukaali.

Umwana umusomi ela nga umwana yuno umu’khana akwarele isati iwanga ela nga ali’khuwandikha khulubawo iburangisi wewe waliyo imetsa ela nga imesta ino ilikho shitabo ni shishuma shesi barambisa khubala .

Khatale ela nga khatale khano bakulisilamu ibindu ,ibindu bino mulimo kyinyanya ,bibala ni bibindu ibindi ela nga babipangile bulayi bibonekha bulayi.

Umusaani, ela nga Umusaani yuno umubesemu, Umusaani yuno ali abundulo we kameetsi ke i'nyaanza ela nga kameetsi kano kamakali, Umusaani yuno esi emikhile waliyo kamabaale, abundulo we kameetsi waliyo khakiingi, khu khakiingi khano khulikho bisaala bikali ela nga bileeyi.

Abana bamaali elah nga babana bano bari barano mutwela khubana bano alikhupiringisa ligali elah nga aboyelekho shibuutu baramile bane basutile bibuutu khumurwe kyabwe elah nga balikhukendela khukhagudo kheliloba abundulo wekhagudo khano waliyo shisiru

Bisoolo elah nga bisoolo bino bili bibili sitwela khubisolo bino shiboofu ishindu shifiti bisoolo bino byemikhile mu'bunyaasi elah nga shisolo shiboofu shili khulya bunyaasi

Bakhaasi ela nga bakhaasi bano bali barano ,mutwela khubakhasi bano ekhale khu khareebe bali khu muboowa litsune, inyuma we bakhasi bano waliyo busisila bubili bufwiti ela nga abundulo we busisila khatwela waliyo shisaala akhandi waliyo khasaala khafwiti ,inyuma we busisila waliyo lukingi